Nyɔnu eveawo wova kplɔ wovi etɔ si tɔ ɖe woƒe titina la tso suku eye wova tɔ ɖe eʋu mɔto le amidzraƒe aɖe hele ʋu lalam be yewoayi aƒeme.

Ŋutsu tsitsia bɔbɔ ɖe gakpo aɖe gbɔ eye aŋutiɖiɖi nugo aɖe le gakpoa tame. Ɖevi si tɔ ɖe ŋutsutsitsi la gbɔ tututu la medo awu o. Ke helé eto ɖe asi.

Ame geɖewo ƒoƒu ɖe amekukuɖaka la ŋgɔ, nyɔnu si bɔbɔ nɔ anyi ɖe susue ƒe le miame heɖɔ gaŋkui ɖe ta le avi fam madzudzɔe, ŋutsua dzeklo hele eƒe asi ɖe asi henɔ baba dom nɛ

Ŋutsu etɔ̃ tɔ ɖe dɔwɔƒe. eve le gakpo gã aɖe si hehe ɖe ayame la ɖe asi. Wo katã woɖɔ ga kuku ʋi tɔ. Ŋutsu si le adzɔge la le nu si wɔm wo le kpɔ.

Ɖevi ŋustuvi adreawo bɔbɔ nɔ li la dzi le xɔ ƒoɖi la me, eve do abɔ awu didi eye atɔ̃ do awu abɔ kpui, geɖe ɖo nukomo ke ɖevi si le teƒe gbãtɔ bɔbɔ nɔ li la dzi nublanui tɔe

Nyɔnula kple viawo le seƒoƒowo hom hele egbugbɔ dom ɖe ganu suewo me, nyɔnula kple evia suetɔ la ɖo nuko mo, wo katã wodo asige hafi le edɔa wɔm

Ʋe ƒe ŋusedɔwɔlawo le dɔ wɔm le zigli tame. Atɔ do gbemuɖu ɖe woƒe awuwo dzi. Atɔ hã ɖo gakuku

Nuɖuɖuunyiame vovovowo le agba la me. Wakye, abladzotɔtɔ, koklozi, spaghetti si woɖa ƒo ƒui, sabala kple gbemuu.

Ŋutsu tsitsia kple nyɔnu tsitsi eve wo le bɔ la me le dɔ wɔm. nyɔnu tsitsi eveawo do gbemuwu. Nyɔnu tsitsi si tɔ ɖe domedome la do welintin ƒe afɔkpa hafi le dɔ la wɔm.